Nindeeba omuhanda aharubaju rwomuhanda hariho amaduuka abiri ebimwe ritiire erangi ya kinekye hariho nakaju ka mobile money erindi riteire erangi ya kinyatsi hariho emyenda erikuguziibwa

Nindeeba ebitookye bibiri biri hamwe ekindi kibyamiire aha kindi Kandi babitemire kuruga omu musiri

Enyamaishwa ishatu ziri omu eishwa rihango ririkushusha nk'erindiro ry'enyamaishwa eririkuba ritairweho gavumenti hariho emiti mikye yenaganagire harimu obunyaasi buraingwa burikwera. Kandi enyamaishwa ezo, n'enturegye z'amaraka maraingwa ibiri zemereire hamwe emwe eyemereire yonka.

Nindeeba obwana bwingi buri omu muhanda, nooshusha oburikuruga kutaha amaizi. Buri hamwe kandi buri kamwe ke kekoreire ejerikaani yako nibuha gumwe.

Nindeeba ebinyonyi bibiri birikushushana biri omurangi ya bururu ekwasire n'etakwasire bitekami aha kataagi k'akati kandi akataagi Kari omu kishaka kirimu ebinyansi bingi bikwatiine.

Nindeeba enyamaishwa nindeeba omubiri gw'enyamaishwa. Gwine obwoya obumwe n'obwa kitaka obundi nibwera nk'amate harimu n'obundi bwoya buraingwa bwemereire buteire rayini kandi omubiri nigushusha nk'ogw'enturegye.

Nindeeba baasi ya linki eriyo neetambura omu muhanda nindeeba nabakutambuza ebyokurya bariyo nibabihanika ngu bafune ba bakasitoma abarikuruga omu baasi

Nindeeba omwana omwojo ari omu muhanda naatambura ayemereize omukono gwe anteire enkomo naaranzya kuri tinkamureeba aha maisho nindeeba omu mugongo nana omukono gwemereire

Nindeeba ebizimbe bihango biraingwa byetoreire amwagati yaabyo harimu omwanya ogurimu ama motoka mingi ga takisi gokushusha nka takisi paaka

Hariho ekanisa erimu abantu baingi omumaisho hariho omusharaba nabantu abamwe Kandi ahanyima hariyo entebe ninkye

Nindeeba abakazi babiri nabashaija nindeeba abantu bari aha taapu nibenda kutaha amaizi baine ebijerikani baine ebiduramum Kandi ahi bari hariho akaju kahandikireho safe water na za tapu bataire rayini nibeenda amaizi

Nindeeba enyama, nindeeba n'omushaija ajwire ebya White akwitse enyama Kandi agitire aha Kyoto nagitarika ariyo nagitarika arinka ari omumukoro.

Nindeeba ebendera nyingi. Hariho ebendera ya Uganda, hariho eza hariho eya Tanzania ziteire rayini nizirengyera aha buti burikwera. Kandi zoona ziri omu rayini.

Nindeeba omushaija akwaitse akatimba ayemereire aha rubaju rw'akato, kariho ingini. Kandi boona bari omu biri omu maizi. Ariyo nakwata akatimba nakaiha omu omu omu bwato, nakakuba nakakururamu.

Nindeeba akaju k'amatafaari kaine erangi ya kinyaasi omu maisho, kashakaize ebinyaasi. Aha rubaju kaineho omuringo gw'obunyaasi enyima hariyo ebiti bikwatiine.

Nindeeba obwana, buto burikwingana, nibwiruka buri omu muhanda. Akamwe nikagaruka enyima obundi nibwija omu maisho. Buri omu muhanda gufunzire gwa gw'eitaka kandi aha rubaju harimu emiti, n'obuti n'ebinyaasi.

Nindeeba ente ibiri z'enimi zikuhinga ziinemu ekintu omu mutwe niziraba omu omu omu mu musiri guhingire, ni nk'omusiri ni nk'omuhanda tirukukyengeka aha rubaju rwayo hariho obunyaasi buraingwa.

Nindeeba eizooba nirituruka omu kasheeshe kare munonga. Obwire bwaba nibusheesha nainga shi bwaba nibwira munonga. Kandi ekyererezi nikirifurekitinga aha maizi, amaizi agari omu nyanja.

Nindeeba ekibira kihango kirimu emiti mingi erikushushana erikushusha nkebyirwe omuntu kandi endiijo eri aha rubaju nayo neeyeshusha kwonka timikuru nk'egi

Nindeeba abaana babiri bari omu musiri omwe ayemereire ayekwatsire omunyugunyu ondiijo ashutami akwaitse akajerikani nanywa bari omu musiri gw'ebimera aha rubaju rwagwo hariho ebindi ebimera kwonka bikuzire

Nindeeba amaato maingi mahango abamwe mahango agandi makye agamwe gemereire goona gemereire agamwe gemereire aha nkungu agandi gemereire omu maizi nindeeba nabantu baingi aha rubaju nibatambura ndeeba n'amaizi maingi

Nindeeba ente nyingi ezimwe zine amahembe mahango maringwa Kandi ezindi tizine ziri omu muhada gumwe nizitambura ezimwe ninkuru ezindi n'encwamutwe.

Nindeeba aboojo babiri bemereire aha rubaju rw'omuhanda nibashusha nkabarikuganira omwe ayemereire ahakadara kokutunda eby'enyanja biri aha musito n'ebindi biri omu kitemere.

Nindeeba ekihuumi kiriho ekiti kariho obwooki hariho n'enjoki emwe ehwerireyo omu kihuumi nindeeba akabunu kandi ezindi ishatu ziri aha mutwe nizitambura.

Nindeeba omushaija akwaitse ekitemere akikwatiire omu mukono gumwe ogwa bumosho omukono ogundi ogwa buryo ariyo nagworekyeza aha maizi agakutumuuka Kandi ayemereire omu misiri

Nindeeba omujungu, omukono gw'omujungu gukwaise akantu karikushusha nka huuku ei barikukozesa ku kukwata ebyenyanja. Kandi ari aha mutwe gw'amaizi ningira ariyo nakwata ebyenyanja.